machine ke den tiga yipaa yo to keede yipaa kaa jikel i leyaange ye fook nu mbi no kaaga o ndik i mbañiran ndaa koy baa moƴoog na faax sax i leyeele moof yo moof bo mbisaniid kel nu laamit kaan kaa koy o leŋ refo o ɗof o leŋ refee o ɗof a jega no ke ando naye o buga nga dimle el teen fook te jeg a neew neew ke fiyoona o toubab oxe kaa moƴna may naaga jaltaa i mbañiran yit Djiby no keene daal maaga waag mo leyit no saaxo laaga iyo

rek ga'ino le rek kaa jafeña in fo nam waro waago fi bo daaw no tiyaga refna accés fee i leyoog na ne waroona waago fi bo daaw tracteur a keene probleme maako na in mi fene NDane en tant que tel andiim me warmo waago siip bo ley fo a tracteur pour te gara njik tanaam laŋes andinum i leya nga to roog reka tax andinum to mayaam teen yoon koy xaƴa koy peut etre refee o ñak xam xam ole ndaa kaa tig a leera ngange waagino jarang kirang nga ngar fa yoq faa te leeronge keeke mat im ñaaƴ ka ngaan yit waagiim neete fi tel jar kee o xijaa kaaga yo ndaa a reend angaa ye xaƴa saqaam xalisum xaye te leraame im reta nga tracteur akaa a leya ngaa yee rabdi nangam xam waago sutin xaƴa waamo fi demarche foogum waamo fi a ñaaƴ noond bo daaw no tigaga ndaa koy a leera ngama leere mat poos ne mi koy saqe kaa taxna im leyaa a tracteur oxe wageerna jek ɗiiɗ waxaale ke a siik oxe waageer na jik ɗiɗ waxale ke a siika yaal mbin de keene taxu bo mayu na in xaye njakqil wee sax pour manaam neete fi teel ga'a num te jaliid fagun faak meeke naxa qol mene paam in ndaa kaaga o yaal doole jegun xaƴa foogum im jeg anga kaa waaguna o fi im sisa nga yaal doole faaga laamtin awaa leyaame nene fo nene

mbaa naak

axa kay ina njega jafe jfae de ke leyoonga ndiiki rek warel naxire baa taxo fooge o leŋ xaade mene i ndef na xaye a jega pis kaa ando naye mbee ndoqa machine huit heure bo dix heure sax leyirong midi uen heure ndaa dix heure sax sax mberan andaa ke tax na kaa ngeexel ngeex neene xa mbisudun ñaamel <hesitation> ande i ley a mene affaire a kanga fa ke na mbokatel koɓale baya de mbang na i leye oxey yaqa laŋ ke kaa degrader a laŋ d' accord deuxiement naak ek na ndefa en manam mumeen ke na mbiliir wan koɓale a ngisaat waa ana njega jafe jafe yaam a knagafa kaaga mbufeena fop a mbisu ndaa koy kaa o fiya ngiran waaga toloox mbaxtu nene jeg ka tiro kaa yipa noona mumeen of to ren i ndeeta ngaan ren gooñ jegee o rok anga kamo Diarekh xaye weena maada fa a kooñ den we madeer na fo a kooy a ndeyaan naxik o ndeet pis kaa ando naye kaa ngexel bata woronge pis neeke mat o roka ngaan machine njuwaar yipna areer bata may a paanga nga njumwaar naaga yit o ɗika na nga leŋ ne kaa bug ko ɗook waa keene fop a refa meen mba o ga o faamola yooy na bpo o fooge kaa jir to ngeex na tax kan to kaaga no materiel agricole ke fogu no calir ke fogu o nana nga calir ɗiig fop mene i leyna xaye pis ofaam yaam naak sax fara mene ŋooxta teloyo foko ret coté Saloum a jof koɓalaa mene pis o faam ten i andu ten i njegu yit to yooya fee yiin ine liir sax a jega boog sax waa ando naye a njega probleme o njeg pis ŋoxir leyirong pis yooyu leyirong ngiñu ndaa jega jeg pis a jega waa njeg na jafe jafe to waaga fop a ndef waa ando naye a mbaa ndimle er doole maye Djiby encore une fois de plus xaƴa a jega we tane na ndaa a njega waa njegeer na doole de waaw goore waay xana jafeñ

bon o maaga fop kaa kene nayo ka koy ley aanum mene i leytaa leyit xaye te refee andiim de o xoox to jegiro ndaa o xooxanga te jeg ke rooga mbosit na ao jegin kam leyee na ndat bo fiya dara geeki ax o maadoxe kaa adwan saax muum le so saax le fop o maadoxe a leya ngaa dene xam bugo cooxta den ax ne warit na waaga jeg ta yaakaar to te fadiid daaw kino yaam payne yaayo rek mbasil ne fop a mbon wa ndoranga payne waa waago ñako daaa den den tout a daawa ngan koy gidmi yaaloxe ndaa o kiina waa fagar waa teen waand ax of xobid bada ngool o geek o geeko mucu ayib keene a jega teen solo o maadoxe gara nga o waaga nga daaw teen o mbatit o daaawe nge yit o ande dawiro rek nena aarake koy nene ñaawa ke yaam ko ndeeta leyele o kiina geek o leynge kaa wuund mbaa araka mi kaa ngusax kaaga na kekondala yo rek a keekoond a areer koy a maya a maya nee wiin we leyaa teen poudre fee aussi i ngara ngaa teen ko ga'a mayu waa nduufna a areer to yip kiran poudre to koy leŋ xam leyngo ten de ñakino yo de ñakoyo njigan poudre wala xar a waaga ref o ñak njigan poudre ndaa baa refna o ñak njigan poudre kaa o yaajelo le njeend ne fop neete fodna soraale iro poudre ndaa a reend angaa ye mbeka no yifoof fee a arakaana gekuma xam bes a fad de mbaro nduuf kel to besa gond gond koy a refo feet Djiby besa gond gond xana leyele o feet mba nangam o waro soorale koy kaaga na ande a arakaana geekuma xan besa fadiid de mbaro nduuf kel to alors ana nduufel kaa war poudre ke taxna poudre a faax na areer ten refuye laŋ ke kaa jeg mayu keena ñoowa teen xa koruur axe way meen luunj luunjiin owey meen lunj luunj ten ref gon maak leene kaa sandin mo ne na ndiig <laughs> a landumarake way meen fo kenum fo kenum fep leene dufoona a laŋ ko waro jeg kee aruuna boya te sax kaa baa saxlu baa jeg doole to xar na fi kan poudre kaa i njegan bon marchée ek poudre :far ana njega ma i leya ng to roog reka tax ndaa marchée ke yit Djiby attention leek leek o jik poudre no marchée faaxke qualité fee faaxke ga'a mu somboona te leyele poudre te mbuus nene yee mille six cent im jikooran manaam ke Babou Ndiool in mi fene maaga im jik taade me Babou Ndiol mbit na Mame Thierno feeke ke taxuuna ten refu yee waaga o ñimun andu neete safna Boss Adama Dieng na leyan duuf taam poudre den mbaato duufit poudre den ga aam keete rima naxam ga'am oxa jikit ina marchée poudre yit a duuf ga aam kaate rima nuuna ke moƴna may no poudre fee marchée ke o duuf tannga d' accord xana arake wo sax de ndaa bo retoona boo jega semaine o ga de ngonaa bo o fooge keeke refee ɓor waaga fooge sax Ndane faana mbeeru qolaa mi a yaqin a soɓa koy yee ke duuf toona refe poudre mbindel ɓoro kaana ruyaa poudre na ndat o duuf ta ngaan maaga bo o ngool a ramb ramb yaa yaq kuu ndoq na kam jale laawo naaga xana ngona laŋ au lieu que te wara duufe laa ten na xonkaa ten yayaq naaga sokokoy yayaq keene naa ŋoona kam kene ke sax danaka engrais yoo so poudre fee fo xooxum kaa aara saa faax na ndaa leek leek koy nee leytonga o ten ke jigidna no ndiin ne fop fop keta jikidna jikid fop soorale kiroyo poudre waraan mon jik bo rooga nan birip o rok maa Mademba lumbin temeed ɗik mbaa tadik ndeysaan jeg kee tane kiran o roq maana ma Samba Dibor jeg kiran o roq maa Birame Diakhere jeg kiran sokokoy o ramba ngaa yiif waaga fuuxana Birame Diakhere a soɓa koy yee walaay Faye fañe ka teno nena woyo saqee

bon main d' oeuvre koy o nana ngan andaam na caloonda le rek a refaa manaam a caloonda le i ndoka teen sax xaƴa ka i yaaje teen nda danaka i ndoka teen i ndoka teen danaka main d' oeuvre fee o ndeeta ngaan ten refu nee o inoorka jaltik ne inoor ka jaltik daanaka kene i nduq na ndiiki a foga teen refna coté ke waroona o ɓonoox no calelir ke e yee i leyna ax ke i leya affaire poudre fee yit a foga teen kee ando naye o in wa nga leyee ko duuf kaa axin ley'aa num mene kaa faax lool pour o maak a fog ndax a tuup kaa a puponda jeg teen o konko kaa jeg nee warna fod na baq fa ŋas fo yaa baq fee jeg na ñaal ɗik tadik keene fop kaa fog teen pod ne o konko le warna rok est ce que o konko lene im sipta ngaan nene bo rooga yaara baq fee mbuus ke a xanj ma njol ne ndax nam keene fop kaa jeg solo te ref kee ando naye a tuup kaafo ŋaaf ka firwel a jega naa o sipta ngaan o konko le a jega qeñ ke ngara nga xana leel pep ke a mbisa den kaaga fop a fog teen a jeg nee ando naye o sip ta ngaan o konko le aussi xano lora mumeen fee na ɗokan parce que xana xiis to ka war xicel kaa waro ɗokeel a refa nga o maak bo sipoona o konko te xiis na mumeen fee o dama nga machine ne wo fe maako xe rek sentir aano andaa xile kene kaa meɗ no mumeen fee ndaa yit o sipa nga konko le pep ke ndoŋ andaaye kaafes keeke a ŋas kanga bo rooga fi na mene ŋeñ ndeer mene fa a teɓ a tuupes faaxe yaam kaaf ke xana pasaaro to leyirong de ndey qol lewo sax nda amba suur no ga'aam meen ren xa qol xa mayu xaa ando naye caq naa moƴee naaga to awa leyele na tupondola yo ga'a a jega nee konko fa foda ngaan a jega fo ɗeɓfo njaxaan ne ando naye mee mbotin kaafof Djiby mbaagiran parce que ndaaw kirano yo bala foof le daawan a soɓa a weera ta kaaf kaaga mbot ke mbanu a teɓ wargal a garna rek xana sax te ref areer ke nee leytongao ten o konko le xoondo danga a ɗooka le pis ne a waa jeg jafe jafe yaa ref na qbaq fa ngas daa yit kaa jeg lakas ka ref na teen o qol a paƴ kaa ndefa kam waaga duufik o konko le a adna panj a aarake a ndong tooka panja keene te ɗookin keeke ɗooku maaga fop caq na faax ke ko ga'a oxa lena yee o qol laami kaa sax njakam naar njakam naar faa waa ref na tupoɗala to kee moƴna may teen ten refaa xanja koy a teɓaka ando naye tiyaname ana fiya njakam naar ndaa yit a tupooɗ a mugooɗ kaa yaqa nar keene fop Djibu kaa warna ɓektel yiifo

a paax paax kaa ata teen jafe jafe iyo machine ne waa faax e ax ke mbaa mbaax ndaa a caloondale awaa ñako faax awaa mbisiid galang koor i keene mat Djibu kaa ando naye ndeetlu waanumo to a soɓa koy yee roogo roog ndigil inwa bo xoolwa xoxof main d' oeuvre fee daal roogo roog ndigil o maak kaa waro inoox pour o jeg kee bugoona a soɓ andaa ke ando naye ten ref kee ando naye ten in wano iyo keene moom wax deg yala

bon maaga ga';a o xooxa nga bo rooga fi te faax ande a jega kee sereer a geek to gina bo xaye yit oxey meen te ref xar Ndap ndaa kaa supta tin machine tena mbisiida tu ino yo o suga ngaa o leer kaaf ke wo cung machine a gar a suga den a suga den o waand xa saaku yip teen ndaa a yipale saaq xeene nam i ngeek tan ke moƴna may koo reta rek riime in na ndokof o ndung mayu koy calculer eeye o riima anga kaaf keene dungola ndokalaa ñiñax ke xana mbisaa ƴoox xana xeexel a gara njax a kuruura key meen ka ƴaxaa yo ŋaaf sooko koy yala bar o ref oxaa ando naye ko saq pi ngoor jega ndeɓanonga nga ando anye kaa xir no mbir ƴaxir kaga fop no kee na bangaaja fog kaa manaam keena waña fog kaa soko koy axin o inoora nga no susug waa machine naa o ɓakaniida nga na arake o baca nga boo njut a jega waa ando naye naaga soɗa naxa saaku rek a reta ngee ba i mbada ful na paca laa sax bo xaqoona bo gandaa a jega xa kuruur axa sereer a leyaa xa soow kaa yaqa areer to xa soowa xeene daanaka o xiido xiid de ngar to ko ga'a o nan ne Ndane te gand yip kee poudre yip kee produit yip kee tus a fiya ngaan a ñofo bacik ngaɗ na teno te sooy kaaga awa mbektel yiif a jega nee sereer a fitan sax xaƴa yaam o jega ngee poudre jegiro produit a jega weena mbaanda a komb ndaaf sereer a adnin o leya nga te o fiya ngaan o soow rokiid kee kaaga fop kaa warna precaution yo e o inooranga no maaga o baca nga bo geek kaa yoq we neene soɗaaa jega koy we an naye ndiiki mat bo de soɗa areee den fok de jik xa mbila xeene na leyel xa gaz a ɓekin kam fee pour alors a arake ngusax ke nda o inoora nga ma yit o naanga geeka axof o xob danga den produit faaga warata ndeetlu waam leŋ koy ga'a xa mbila xeene o geeg ta nga den a areer a arake sis na naxa mbilaxe fop o duufa nga den sax ke kaage moom ndeetlu waanum bo nene o ga'a axes o mbil rok kee teen a arakeeke ando naye ŋomb da fulaan ten soɗ ka qol laa waan mo yip ta ndaa une fois que de ŋomb del yip kinum teen axes nem geek taden mi Ndane xa saaq xa ɗaq xa kas im jikaa waaɗ produit :fdra fee de leyaa Dimitewate im sul no sac le trempé in teen manaam xonjin kam fee bata xumb im liilin bata weer im yipa nga maanam a paan mba a paana ɗaka pep im mboor daaɗ Ngasya a somba adnaam daaɗ Ngasya fund la sac laa yipa paan mba a ɗak dako yip daaɗ Ngasya meto sac le doon daaɗ Ngasya so sogo xumndaa ko ga'a waa ando naye ko waand xa mbi xa ndak mbaa xa tadak yipin na ax kewo keene ax ke sis na no gaz feene fop no mbilo leene o duufa nga den sax kee yo ke te refa ten refu yee gaz feene kaa wara njol ne refna kam fee to kaaga fop kaa jarna soorale elo

mene te ref na koy waagiimo ley en globalité ke ando naye ten na jegel meen comme no main d' oeuvre agricole xa a waaginum mais bon im bug ngano a peu prés yit Djiby xam ley o ngulma taan nda ana yaaca tane rek i ndaa rooga ndigil ana yaaca tane ana yaaca tane <hesitation> ndaa a jega qualité faa ando naye a faaxa na in te ref qualité faa mbengeer na fo o ndano nge o ndaawa a teɓake in fo aussi o ndano nge a teɓa ke in a simdaa a jega varieté faa o daawa ngaan manaam in janga nga exemple esaie ma kaa soxla foofi lool mbaa cop waaga o duufa nga den mene wara law xano jeg sens lool pour te waago fort ne warit na a njiiƴ ne waritna yaam xar taxun ten refu o ndano nge i ndaawa foofi fo o ndano nge te simdaa bo a jega ax ke ando naye den na moƴkaa na in te ref wum ax ke and naye ga mbaago mboora teel ndaa yit xam ley leŋ kam leya den mee badole fo ref na o naanga xooxa areer fato soorale gooñ yaam jega areer wo fe na xooxa so pisne na xoxanang jege gooñ moƴaniran moƴaniraam de Djiby mene o ga'a fure a arake a mbaaxa lool a yomba foor lool nda naxa ngirang rek Djiby neemo duufa mi a arake na leyel yeger im duufa ke taxuuna gooñ na moƴu o xaaga dawaan mo niw yam mbanu dufa nuuma roog wasanamo ten sene a xees xees mumeen ke mi njega kaa ñaam na to waaga ka mbog no we ando naye ka refa qooq mumeen ke den i ŋoox ta mumeen ke i ŋoox ta ke Dibor Ndong a jeg na jeg doole fop o xumna ngaan cumwaar ɗoq a ɗokangan mbisin tetale yit numtu wiid kee i kon mumeen ke na ɗokaa tiyaa ga a njaro soorale

na ndat na ndat ke leyo ngolo nge na leyel mai kam debut fee ŋool mai naaga o ŋool mai no mberaan ndong ne ŋool Mai ba soog na soogo wata no fud ya'um na ndat o kiinoxu na xooxa wara jeg keen MAI a leya nge ye Mai a wata le :gfra premier Mai :framaaga bo le 15 Mai na ndat o qoxoox oxu refna keene wara geekin bo ande o xeeke mat ne a tinum kaa soɓa i ndef no fik yoq we sax a tuup no mai i nduufa na mai i nduufa kon na ndat le premier maxey leya le premier mai sax mais avril avril na ndat a mi avril kam manaam bala avril a leyele a roka a ndeer materiel keene fop ka mbaro teew te worongo woore im roka tanga mai fene rek calel yoqu i ga'a calir ko jegan bo geekin so sogo roka kam periode calir naaga moƴ faaxit avril i mbari njeg materiel keen bo de lewa in a paax i ngeek nana keem leyang i ndoka nga kam mai i ndokik kam calel in fo calir in iyo naaga moƴ fax

maaga mat Djiby danaka leyaanum bata fag rek ndaa im inu anga inu pour leyele wiin waana reti ley fa den pour de ndimle a nuun no calir kem eet ka lala den te refuye in fop koy a leyong ne i mbond na in Diarekh doole refe ma to yit i soxla a calir yaam ndiing rek i yakaaru to badoole mbor i ndefu materiel in ke i njeg ina teen non seulement doy'e ndaa faxa te a maaka te non seulement doye ndaa faaxe fa nam faaxate yaama maaka ta i inooranga tra calir ke in keene ka ret bo no mumeen ke sax i mbaaga nga ndimle el no no ñowir den sax a faaxa parce que machine ke yiin lakasiin materiel oo ndaa yit mumeen ke i njal ta materiel o in koy i mbaago de i njegoo de yaam kaa ke lyoonga rek ten ref teen Djiby wo ke wo mot sik taxe kee Ndane a mot yakoy o naanga leya ba ndeet na wo wo Djiby ndeeti na Ndne faana bo a taxa daal a l'unamimité in Diarekh oxu bug na dimle a in daal in fop o dimle kaa <crosstalk> moƴa mbaat machine duuduuf fo machine qoxoox ndaa yit mumeen koy pour o kiina jikin a coond no kiina jafe ña ndaa koy i mbaag anga njeg comme aliment de betail kaa ando naye xaƴa xaya mbaago njik wel no prix faa yaac na yomb nan nena parce que o ndeeta ngaan ke ripasa jara ndiiki a cher a de Djiby kilo ripas yaaga 100 francs tig cher uyo to alors ripas xaye o naanga ne'an ne 'i jaarga yaam ten na mbaata fo'oy mumeen pipaas yoqe fop ripas a ne'e ne rek mais ke i leya ley xaye ke moƴna may no kee wiin we ñoow nita muumeen ke den soxn maalo ke yoo soxon maalo ko yo a reend anga saxe o xaaga ka i nga teen en quantité kaa ando naye xaƴa waaga jikan no prix faa yaac na yoomb a tane a i

iyo jooka fopa njal rek xaƴato jooka projet neeke na rokiida a njal to leya dene de mbadidoyo fo jam yasam a ngar nga kee ando naye ten saax le a lool waayo de mbaago ndam tene ndaa yit leyaa saax le yee ndiigo i ndoka teen ten i yaakaru baadole jege tefee ndiing fat i ngorgorlu teen muña nir surtout koy yaqanir ne aussi ndamoyo mumeen ke ando naye dena yaqaa ndaa yit ngorgorlook no ndeeing ne so xenda xendan o yaaloxe te fi ayib yasam a musla in no mbaakole a langa le a mucla in no fop kaa ando naye xaƴa a waaga o a tiid galangkor yasam aussi maak we saate fe o yaloxe xaƴa den de moƴo miñ fo in to a micit meen fo'o wod to yit a moƴo ndamanel no o nanelo le yaam o maak o nana nel rek a bugu ndaa yit yasam o yaaloxe damit xa teɓanongaxe saate fee bo kede mbebata pour te mbis saax le a paam o yaaloxe a yomba nin a den wasalam Djiby maxey joka a fop a njal leyaa ye jokalante ca kaw ca kanam yasam rooga damta den to de mbadiid fa jam merci Djiby